Uuna iimaliwa oyindji unene ohayi tulwa nduno muupandi etayi mangwa nuukenya nenge yitulwe uutenda. Yili mo ya tulwa mo miimpungu kutya heya okapandi kena ingapi.

Omatungo gonena oga tungwa nawa oshoka oga tungwa galondathana. Oto adha nduno geli po ga londathana koogaali, koogatatu nenge koogane. Omatungo ngono nduno ohaga kwata nawa ehala.

Aantu uuna yalonga iimaliwa yawo oyindji nenge yena shoka yalanditha iimaliwa mbika ohayi mangwa muupandi yili momiyalu, opo yi vule okupungulwa nokufalwa koombaanga.

Moositola shimwe kamuna we oonayilona ihe omuna uundjato mboka wa longwa moombapila owo nduno hawu gandjwa mo kaalandi.

Iimaliwa oyili yasimana noonkondo ku kehe omuntu e li kombanda yevi, oshoka oyo hatu longitha mu kehe shimwe, okufuta omeya, okulanda iikulya, okufuta oosikola nosho tuu.

Oshitukutuku osheya kombilihaelela kombaanga yoStandard Bank. Oshitukutuku oshili ko nduno sigo omo28 Febuluali 2026.

Iipilangi oyasimana noonkondo oshoka ohayi ningi iinima oyindji. Miipilangi ohamu hongwa owala oosikopa ndhoka hadhi dhengelwa momakuma oku kwatela iinima ngaashi omagadhi , oowili nuulyenge nosho tuu.

Ombaanga ya bank Windhoek uuna yamona omuniilonga omupe ohayi mu halele nduno ondjila ye yiilonga ombwanawa e taye mu taamba ko wo nomake ga yela.

Omiti odha simana noonkondo oshoka momiti ohamu vulu okuza iipilangi unene tuu omiti dhomingaalipi. Iipilangi ndyono oyo hayi hongwa iitaafula niipundi.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yi na ongushu yasho. Opu na iilongo mbyoka yi na iimaliwa yi na ongushu yi li pombanda, po opu na iilongo mbyoka yi na iimaliwa yi na ongushu yi li pevi.

Ilandela iitukutuku yoye ya Indongo Toyota nombaanga ya NedBank, hoka to kuthilwako oopelesenda dhi ili nodhi ili, no to pewa oomwedhi dhontumba dhoku futa.

Ombanga ya NEDBANK ota yi londodha oshigwana, shi kale sha gamenwa kaashi gandje omauyelele ngo mbanga yawo, kutya oonomola ndhoka yatamekitha ombanga nenge kehe shimwe woo.

Oositola dhimwe shampa dhina omalandithilo ohadhi kala dha tulako oongalo dhili muule opo dhi nane aalandi uuna yu uvi mpoka tapu lili ongalo yili muule ohaya yipo yo ohaya kala taya popi komambako shoka ya tula kofanditha.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi kuthileko mboka taya ka longitha oka kalata kawo uuna ya pitilila poshimaliwa sha adha oondola dha Namibia omayovi gahetatu nethele limwe taya kuthilwa ko nduno oopelesenda omilongo mbali ngele wa longitha oka kalata koye ko kondje yoshilongo hoka kashangwa visa.

Esiku lyoomeme, ombaanga yaBank Windhoek oya li tayi gandja omasindaneno koshigwana, mpoka to vulu okwiisindanena po iimaliwa yoye yokulanda sha mositola kehe.

Iimaliwa opu na mbyoka yomafo po opu na mbyoka iikukutu. Kehe oshilongo kehe konyala oshi na iimaliwa yomafo nambyoka iikukutu.

Moshilongo ohamu vulu ku kala muna iimaliwa ya yoolokathana, iimaliwa mbyono ohayi kala yina omalwalwa ga yoolokathana shi ikolela kutya ingapi yoshimaliwa shoka.

Yanda oku hehela kwakehe ethimbo, hehela owala uuna wuli mompumbwe lela shili nangoye eto kala wo hogandja shoka wahehela pethimbo.

Uuna omuntu a longo oshilonga shontumba e ta pewa ondjambi ye oha yalula a tale ngele iimaliwa ye mbi a li uuvanekelwa petameko oya gwanapo unene ngele e yi pewa monyala.

Kiilandele embako lyoye lyo JBL kombaanga ya FNB ndoka kwali li na oodola dhaNamibia omayovi gahamano omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ashike ngashingeyi oli na oodola dhaNamibia omayovi gahamano omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa oyili pamiyalu dha yoolokathana oku tameke owala pondola yimwe sigo piimaliwa mbyoka yopo pambanda shi ikololela kutya oshilongo shono oshina iimaliwa yahulila pomwaalu guni .

Aantu mbono haya hingi iipundi niitaafula miipilangi ohaye yi hongo momikalo dha yoolokathana nohaye yi nduluka po muukwatya mboka tawu nana aalandi. Iitaafula niipundi mbyoka ohayi kala tayi monika nawa.

Kehe oshilongo kiimaliwa yasho ohaku kala kwa thaanekwa sha shono tashi ti sha koshilongo shoka. Iilongo ayihe oyina wo iimaliwa yomalwaala ga yooloka noshowo ongushu ya yooloka.

Ombaanga ya Venduka oyali ya gandja oshimaliwa kehangano lyo Agra Provision, momasiku sho gali ga hamano ga Novomba omayovi gaali nomilongo mbali na ntano.

Ilandela embako lyoye ndyoka enene lyoJBL. Ndyoka kwali lina omathele oodola gahamano nomugoyi ashike ngaashingeyi olyeya kombiliheelela lina omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.

Igamena koombudhi uuna to longitha ombanga yotango yopashigwana uuna wa mona oshinima tashi kulimbilike dhengela 0612992222.

Koka, nyanyukwa ngoye oto ende wuuka moshikako oshipe. Iyaloo Septemba sho eya Standard Bank ota halele aakwashigwana ekoko nomwedhi gwa yambekwa.

Ombaanga yo Standard Bank otayi ngongosheke aakwashigwana ya kale ya lungama, kaaya gandje omauyelele gawo kaantu kaaye ya shi, nenge mboka taya dhengelwa taya dhengelwa ihe kayeshi kutya otaya dhengelwa koolye taya gandja ando omauyelele goombaanga dhawo.

Omatyofa ogeli ga simanekwa momagumbo gopashinanena oshoka uuna nenge kamu na ehala lya gwana nawa okulala aanegumbo ayehe yamwe ohaya vulu wo okulala wo momatyofa mpoka.

Iimaliwa oyina ongushu ya yooloka thana, onkene shampa omuntu ta zi moshilongo she, ta yi moshilongo oshikwa wo, oha shendje nduno iimaliwa ye. Otashi vulika nee iimaliwa yi kale yina ongushu yili pevi, no moshilongo shono uuka yi kale yina ongushu yili po mbanda.

Opuna aantu aanongo lela, omuntu ha hongo iitaafula miipilangi tayi hongwa pamaludhi nomaludhi elalakano okunana aalandi.

Kehe ostola ohayi kala yapakelwa shikolelela momukalo gwayo, Ostola dhimwe ohadhi kala dha pakela kehe iinima yawo yili le iikulya oyili le, iizalomwa oyilile iilongitho oyi lili le.

Moositola ohamu kala muna uutemba mboka aalandi haya ende nawo meni lyoositola ya tulemo iinima yawo shaninga oshipu kaaaya kale ya humbata oondumba odhindji pomake

Otokongo iilonga? Ehangano lyo Holland ota li kongo ngoka ahala okuya alongele kumwe nayo onkene uudhidha aano yo oyeku tale kutya otaye kukuthapo nenge ongini.

Iipilangi oyi na oshilonga lela oshoka miipilangi ohamu longwa iikwatelwa oyindji ngaashi oosikopa moka hatu kwatele iinima yetu, omagadhi, iikutu, oongaku noshowo.

Kotoka wagandje uuyelele wombaanga yoye inashi ziilila kombaanga yoyene ,oshoka oombanga haunene naana hadhi pula omuntu uuyelele mongodhi aawe ongele owala wayiko wuna nande epuko lyontumba.

Kehe pehala lyomalandithilo ohapu kala pena aakwatheli mboka haakwatha aalandi ngee tayeyapo nenge kehe pehala mpoka puna aantu ohapu kala pena mboka taya pukuluka shoka tashiholokapo.

Ombanga ya Standardbank ohayi gandja oka kalata komukuli hoka to vulu waya nako moostola eto udha etemba lyoye etoka futa pomashina. Ngoye ngele owa hala ishewe oshimaliwa shomondjato toshi pula etoshi pewa nduno ngoye etoyi.

FNB ota lombwele oshigwana kutya uuna wu na epulo lyasha wahala eyamukulo ya talela po nduno kepandja lyawo lyopaungomba wuya pule yo ye ku yamukule.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, hayi kala ya thaanekwa omitse dhaantu, nenge ya thaanekwa iinamwenyo. Iimaliwa ohayi kala nduno yili momalwaala gayoolokathana.

Kehe ositola ohayi vulu okutula ko ofanditha. Oositola dhimwe ohadhi vulu okutulako ofanditha ndjoka ya za oopelesenda odhindji dhaadha pomilongo ntano. Ano NedBank naye ota gandja ongodhi ndjoka yi li kofanditha kwa za oopelesenda omilongo ntano.

Iimaliwa oyina ongushu ya yooloka. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shina ongushu yasho. Opuna mbyoka yina ingushu yili po mbanda, opuna mbyoka yina ongushu yili pevi, po opuna mbyoka yina ongushu yili pevi unene.

Aantu oyeli yapewa omagano gayooloka opena mboka ya pewa omagano gokuhonga iinima moshiti ano miipilangi ,ngashingeyi ohaya ningi ihe iitafula, iipundi nosho tuu.

Ilandela egumbo lyoye nombaanga yaNedBank momukuli moka to hogolola egumbo lyondjodhi yoye ndyoka wa hala . Egumbo ndyoka wa kala unene wahala monkalamwenyo yoye ngoye etoka kala to futu nale.

Opuna oositola dhoka hadhi landitha omashofa niitaafula yadho. Oha ya kala nduno ta ye yi popi moshigwana, uuna okoradio nenge oko radio dhomizizimbe, oko nduno ha ya kala taa popi oongeshefa dhawo.

Omiti odha simana noonkondo sho osho oshigwana hashi kala tashi lombwelwa shikale itashi tete omiti, opo kashi mbugaleke unene oshoka momiti omo hamu longwa iinima oyindji.

Uuna aantu yena iimaliwa oyindji ohaye yi yalula noonyala nenge yeyi ya lule nuushina etaye yi tula muupandi shi ikolelela kutya mbino ingapi, mbino oyo mwaalu gu thike peni.

Omahangano moNamibia ohaga vulu okulongela kumwe ngaashi NedBank na Namibian Port Authority ano taga longele kumwe gape aasindani yawo omagano oshoka oyo ya ningi aanelago.

Mongaashingeyi aantu mo magumbo oye namo iipundi yo pa shinanena mbyoka ya hongwa mii pilangi. Ohayi kala nduno yina oshitaafula shawo, yo taya tula mo woo ooskopa dho ku kwatela iinima yawo.

Bank Windhoek oya lombwele oshigwana kutya oyo yeli taya longele kumwe mehangano lyoka tali landitha olusheno lwo ketango, onkene nayo woo otayi kulombwele kutya nangweye oto vulu oku longela kumwe nayo, onkene kwa ta thana konola, nohamano, noyimwe, ombali, omugoyi, omugoyi, oyimwe, one, oheyali nondatu.

Uuna watota ombaanga yoye ohopulwa nduno wugandje oonomola ne dhoka tadhi kala dha gamena ombaanga yoye niimaliwa yoye mbyoka wapungula ko. Ongoye mwene ashike hokala wudhishi.

Ombanga yaFNB ohayi kala yina omaudhano gomapipi gi ili nogi ili mpoka aadhani taya ka dhana etaya sindana sha yo yeshi pewe ya yakale yena omukumo goku dhana nongula.

Ninga gumwe gomaasindani omulongo yoodola eyovi lyaNamibia uuna wa landa olusheno nenge okalityaatya kaMTC kutameka momasiku gatatu sigo omilongo mbali na gahetatu gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Kehe oshilongo oshina omukalo gwasho gokuyalula iimaliwa , nkene yalongitha iimaliwa yasho , kutya mbino oyatuminwa peni , mbino oya longithwa shontumba, mbino oya kwatha oshigwana, mbino oya gandjwa kaakulupe.

Aantu ohaya kambadhala yakale yena iilonga opo yiimonene oondjambi dhawo ndhoka taya futwa ngele yalongo iilonga mbyoka, ya wape okwiikwatha oshoka oshimaliwa oshapumbiwa moompumbwe dhakehe siku.

Nedbank ota halele aakwashigwana aehe efudho lyayambekwa, efudho lyili nawa. Nopomathimbo ngano giituthi otemu halele muka muna omvula yayambekwa.

Monena aantu ihaya longitha naana we iipundi yonkulu yonale mbyoka ya li hayi tetwa owala iiti ya tetwa omandangalati, aawe paife monena aantu oyena omatyofa. Omatyofa ngono nduno ohaga longwa nduno pamikalo dhi ili nodhi ili, omuntu ongweye mwene nduno hogolola kutya owa hala geli po.

Moositola ohamu kala mwapakelwa nawa iinima yili moolaka. Shino ohashi ningile aalandi oshipu, oshoka omulandi oteya owala u ukilila mpoka puna oshinima shoka a hala.

Uuna wa longa nuudhiginini mongeshefa yoye ombaanga ya FNB otayi ku kwathele. Dhengela ano komonola yawo ndjoka yo 061 2999 8883.

Mombelewa ohamu kala iipundi niitafula iiwanawa yatulwa pehala limwe mpoka pwaningilwa aayakulwa ngele taye yamo ya kutumbeko.

Longitha okakalata koye kaNedbank okulandasha mositola ngoye wu isindanene oN$5000 okutameka muJuli sigo omuKotomba 2025.

Omatungo gonena oga tungwa nawa oshoka oga kwata nawa ehala itaga manapo omahala molwaashoka oga tungwa galondathana koolwaali, koolutatu, koolune nosho tuu.

Iimaliwa oyili nayo miimpungu ngaashi opuna oondola ntano, opuna oondola omulongo, opuna oondola omulongombali nosho tuu shi ikolelela kutya iimaliwa mbyono oyo shilongo shini.

Oositola dhimwe ohadhi landitha owala omapaya, oongaku noondjato ihamu landithwa nande iikulya. Moositola moka ohamu yi nduno mboka ye na owala ompumbwe yiinima mbyoka.

Longitha ombaanga yaNedbank, okufuta iifutomwa yegumbo lyoye, opo shikuningile oshipu, kuukakale we to yi momikweyo omileeleka. Shino oshili omukalo omupu unene.

Ombaanga yaNedbank nayo oyeetapo oku pungulitha komalungula hoka tokala to longitha omalungula ngweye to tala iimaliwa yoye kutya oyiliko ingapi.

Kehe egumbo olya pumbwa lyikale lyina iipundi noshitafula mpoka aantu taya lile nenge taya vulu oku kundila aayenda oshoka ito vulu okukutumbika omuyenda pevi.

Oshimaliwa osho oshinima aha simana noonkondo oshoka otwe shi pumbwa monkalamwenyo yetu ya kehe siku osho hatu longitha kutya uuna tatu yi pomahala gi ili nohi ili, otatu futu sha shontumba shetu ohatu longitha oshimaliwa.

FNB ombaanga yi lilepo oshigwana. Ohayi kambadhala nduno yi kale tayi longo miitayi yawo ayihe, yo ohayi gandja oonomola dhoka aantu yena oku dhengela uuna yena omaupyakadhi gontumba.

Ila wu iimonene oshiyenditho shoka shopethimbo nombaanga ya Nedbank momasiku ga 6 gaMaalitsa 2026 potundi 9 yongula sigo 3 yomokati komutenya.

FNB oku na esindano ndyoka tali ka kalako momasiku gaali gaAguste poKatutura Shoprite ethimbo okuza pomulongo gongula sigo opombali yomutenya.

Ombaanga yaStandard bank oyina oshihauto shoka shili kombiliha lela onkene otashiisindanenwa po nduno. Okusindana otaku tameke momilongo ndatu nalimwe gaDesemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Kehe oshilongo oshi na kutya kiimaliwa yawo oya okwa thanekwa shike shono tashi ti sha moshilongo shoka onkene iilongo oyi na iimaliwa ya yoolokathana.

Iimaliwa oyili yasimana oshoka oyo hatulongitha okukandulapo oompumbwe dhetu ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya, okulanda oohauto nokufuta omeya nosho tuu.

Yamukula epulo lyili mondjila gwee wuninge gumwe gwomaasindani yeli yatano mbono taakasindana N$1 000 nombanga yaFNB.

Ehangano lyo Avo oli li uukuni kumwe nombaanga ya NedBank, onkene oye na oofanditha, mpono taya lombwele oshigwana kutya inda nduno wu ka yale kutya oto mono ko shike shoka wa hala.

Ombaanga ya Bank Windhoek oya eta po okulongitha omalungula uuna to mbaanga iimaliwa yoye nokutala iimaliwa yoye oyili ko ingapi. Onkene ota lombwele oshigwana kutya oto vulu okutula mo oshipala shoye opo wu kale to longitha oka app hoka uuna wa hala okuutala iimaliwa yoye.

FNB ota lombwele oshigwana kutya oto vulu walongitha oka kalata koye kongeshefa wumone nkene ho pungula iimaliwa yoye ngoye wulombwele FBN kutya oho pungula ngiini.

Sho ngaa puna oositola dhiikulya, dhiikutu noshotuu, opuna ishewe oositola ndhono hadhi landitha oongodhi , hadhi landitha omamanya gomoongodhi niinima iikwawo yagwedhwapo.

Iipilangi oyina omauwanawa ogendji, oshoka muyo ohamu vulu okuhongwa iipundi yopomahala gokuukuntumbilwa, nenge pomahala goku kundila aayenda.

Iipilangi oya simana noonkondo, oshoka ohayi longwa iinima oyindji moka mwakwatelwa iipundi, ndjoka hayi longwa nawa etayi katulwa omafulafula yoyi ninge po omatyofa.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo iimaliwa yomafo yatameka pondola omulongo dingo oondola omathele gasli ano iimaliwa mbika ohayi kala yina omalwaala gabyooloka.

Oku yalula iimaliwa okwa simana noonkondo oshoka, oho kala wushi kutya owu na i nga pi, opo waa ha katye " aawe" onda li ndina mo iimaliwa inga pi nani omwaalu ngono to popi hago wa li wuna.

Eisindaneno taliya niimaliwa mbyoka hayi tuminwa pangodhi. Veronica okwati" iimaliwa oyeya sho ali eyi pumbwa unene nokweyi longitha okufuta oompumbwe dhegumbo lye ,ye okwapandula noonkondo

Mongaashingeyi aantu mboka aanongo ohaya longitha iipilangi ta kutha mo omatyofa, iitafula, etaya kalanditha nduno ya wape oku imonena mosha sho mondjato.

Ombaanga ya NedBank otayi lombwele oshigwana kutya omanano gawo ga kehe mvula oga gwedhelwa ngoka taga katameka nduno momasiku gane gaMaalitsa oayovi gaali nomilongo mbali nane.

Ilandela radio yoye yomuzizimbe nombanga yaFNB ndjoka tayiya nembako. Yali yina odollar dhaNamibia omayovi omulongo omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ashike ngaashi ngeyi oyina omayovi omulongo omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oombaanga yaFNB otayi gandja omukuli gwegumbo mpoka toyi wuka lande egumbo lyoye momukuli ngoye wuka fute nale. Otashika kala ko nduno momasiku omilongo ndatu gaSepetemba 2025.

Isindanena ohauto yoye nombaanga yoStandard Bank, okuya mokwenye muka, wukale wuli moshitukutuku shoye ngoye mwene, wu uvite nawa, ngoye toka talelapo kehe mpoka wahala.

Isindanena ompungulilo yombaanga ya Venduka ndjono yina ongushu yeyovi limwe lyaNamibia, ninga nduno omunelago.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yetu ya kehe esiku oshoka iimaliwa oyo ha tu longitha uuna tatu landa iikulya tatu futu iipangelo tatu futu oolefa uuna tatu zi pomahala gamwe tuuka komahala omakwawo.

Uuna aantu yahonga iipundi niitaafula miipilangi ashike ina ya hala oku kaantumba koshipundi ko kwene, oha ya tulako nduno iikusinga yomafulafula opo shininge oshipu oku kuutumba.

NedBank ota kaya pondje momasiku omilongo mbali naga hetatu gaJuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano pethimbo omulongo gongulonene sigo opo hetatu yokongulohi.

Oositola dhimwe ohadhi landitha omagadhi gondilo lelalela, omagadhi ngono ohaga kala ga pungulwa muusikopa mboka wa tulwa omasipili omayelele opo aalandi ye wu mone.

Longitha Oka kalata koye ka NetBank uuna toka landasha mositola yontumba. Ngoye wu isindanene oodola dha Namibia omayovi ga tano oku tameka mu Juli sigo omu Kotooba 2025.

Monena oosikola odhindji no pomaha mpoka hapu gongalele aantu, ohapu kala puna iitafula mbyoka ya hongwa miitafula oyo hayi longithwa kaantu ngele taashagelepo nenge ta ya yalulilepo nenge taalongithapo shimwe shoka taalongitha.

Omuntu kehe nelago lye. Selma Petrus okwa sindana ongodhi ye yoIphone 16. Elago lye enene ngiini?

Uuna omuntu wa longa iimaliwa yoye oyinndji. Oho yi ya lula eto yi tula muupambu yili muumpungu. Waninga kutya muno omuna ingapi muno omuna ingapi.

Aavali ohaya vulu okufala uunona wawo pomahala mpoka puna uudhanitho wuunona mpoka hawu ka dhana. Ohaya futile nduno posheelo opo okanona ka vule okuya meni ko ka kadhane.

Kehe uudhano wetanga lyokoompadhi nenge ndyoka hali dhanwa moonyala, ohawu kala wu na mboka yewu hole haya yi ya ka tale uuna aantu taya dhana omatanga ngoka yo ya kale taye ya pe omukumo gokudhana.

Omagumbo gongaashingeyi moondunda dhago dhokuuhala omuna iipundi iiwaanawa yina niitaafula yawo nuupundi uushona wuunona mboka uushona ,iipundimbino ohayi kala tayi monikitha moondunda moka nawa.

Opuna oositola dhimwe ihaadhi landitha iinima oyindji hadhi landitha owala iinima mbyoka ya nuninwa mo okulanditha, nda dhini okutumbula tayi landitha owala omasiga nosho tuu.

Shampa tashiya pethimbo lyokirisimesa oositola ohadhi kala dha tsilika iinima iiwanawa tayi adhima tadhi ilongekidhile ethimbo lyokirisimesa.

Ombaanga yo Sandard bank otayi lombwele oshigwana shi kala sha kotokela aafuthi mboka haya dhengele aantu taya pula omauyelele gombaanga dhawo. Ohaye ya nduno yeli momukalo guukuume ashike kohugunina oto ka kanitha iimaliwa yoye.

Momagumbo go ngashingeyi kamuna iinyanga mbyoka hayi kala yi na iipundi yiiti ya kundukidha omulilo, aawe. Mongashingeyi ogena iipundi mbyoka haku tiwa omashofa, hayi kala nduno ya kundukidha oshitafula.

Ombaanga yaStandard Bank otayi lombwele oshigwana kutya otayi ka kala yi li poMetro uuna taku ka kala ku na omalandithilo omanene okuza po09h00 sigo opo 16h00 mo28 Novemba 2025.

Oshitafula ohashi longithwa oku lila, okukangulila, okutentekwa iinima nenge tashi kala shi li megumbo ashike oshaayenda owala.

Kiishangithe ano oNedplan yoye naMartha Negonga moVenduka komalandithilo ngoka goko Grove Mall.

Esiku lyoomeme nali mu yambekelwe. Ninga gumwe maanelago mboka tayaka sindana okakalata kokulanda iikulya kena ongushu yoondola dhaNamibia eyovi limwe.

Ombaanga yaVenduka ohayi ende omahala nomahala , tayi kakwathela aantu mboka taya vulu okuthika kuyo. Ohashi kwathele oshigwana lela, oshoka yamwe ihaya mono iimaliwa yokuya kombaanga.

Ehumokomeho ndi lyeya muuyuni muno ngaashingeyi oositola dhimwe odhina mpoka omuntu ho kutha oshinima shoye shaka wa hala oku landa mositola . Etoya eto shifala peshina etoshi dhengitha ngoye mwene mpoka holongitha oka kalata koye kombaanga.

Ombaanga yo-Standard Bank, ota yi kakala komalandithilo ngoka taga kakala geli koNgwediva momasiku omilongo mbali nagatatu sigo omasiku omilongo ndatu nalinwe gaAguste omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Iihauto iiwanawa yo iiwinayi ohayi vulu oku kutha po oomwenyo ashike oyo wo natango hayi tufala pomahala gi ili nogi ili hoka twa hala okuya.

Ombaanga yaNet bank yimwe yomoombaanga dhoka hayi gandja omakwatho koshigwana. Mongaashingeyi otayi gandja omukuli gwegumbo, ngoka toka tutha egumbo, ngoye toka kala toli futu nale.

Moositola dhopashinanena ohamu kala mwa pakelwa nawa. Kehe shimwe oshapakelwa shi ilile pehala lyasho ngaashi oondjato, oongaku, iikutu yoomeme noshowo iikutu yootate oyi ilile.

Ombaanga yavenduka, otayi mu halale ethimbo lyiituthi lya yambekwa. Onkene nande omukale muli moofaalama, nenge komagumbo, kaleni mwayambekwa.

Mongashingeyi aantu otaya longitha uunongo wawo ya wape oku imonena iimaliwa, ya ikwathe oompumbwe dhi ili nodhi ili. Ngaashi wokuninga wo omashofa yo ya landithe ya imonene mo sha shomondjato.

FNB oku na esiga ndoka lyopashinanena ndono hali ithanwa moshitakumi Air fryer, lyali lyina oondola omayovi gaali, omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike paife olyina oondola eyovi limwe omathele gahetatu omilongo omugoyi nomugoyi.

Kiilandele ekopi lyoye lyoKenWood kombiliha elela, ndyoka lyali lina oondola dhaNamibia omathele gaheyali nomulongo nomugoyi, ashike ngaashingeyi olina owala oondola dhaNamibia omathele gatano, nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oositola ohadhi kala dha pakelwa nawa, dhapakelwa kutya omagadhi gokugwaya ogeli mpaka, omakende gokunwa ogeli mpaka, oothewa odhimpano nosho tuu, opo shi ningile aalandi oshipu.

Oombaanga dho moshilongo shetu mwakwatelwa ombaanga yaNedbank ohadhi gandja iimaliwa nenge nditye omikuli kaanasikola mboka yahala oku kiigwedhela ko komailongo gawo.

Omagumbo gopashinanena, agehe konyala, ogena oosikopa, omasipili, omatyofa, iitaafula yopashinanena mbyoka ya longwa miipilangi, ohayi kala tayi Monika nawa ngele yi li kegumbo.

Bank Windhoek okuna uushina wokuumbaanga pondje mpoka toyi owala wuna oshimaliwa shoye nokakalata koye ngoye toka mbaanga. Omukalo nguno omupu uunene noonkondo go ohagu ningi iinima iipu.

Ombaanga yaNedbank otayi londodha oshingwana shikale sha lungama molwa aantu mbono haya dhengele aantu taya ti kutya itaya zilile kombanga opo kayangandje tu nande omawuyelele ngawo ngoombanga dhawo.

Iimaliwa ya kehe oshilongo oyina ongushu ya yoolokathana nduno ngele omuntu tazi moshilongo athinda moshikwawo oha shendje ihe iimaliwa ye ye tala kutya iimaliwa mbyono otayi kakala ingapi uuna yayi moshilongo moka.

Aantu oyena uunongo wiili nowiili . Opuna mboka haya ndulukapo iipundi miipilangi , sha ndulukwapo shafa shalala opo ngele omuntu okwa hala okukuutumba alalitha ombunda ye.

Ombanga YaFNB otayi lombwele aakwashigwana mboka yena uukalata uunene kutya otaavulu okulongitha okakalata kayo yo yakuthilweko woo.

Kiilandele eshina lyoye lyokuyoga iikutu ndyoka lyeya kombiliheelela. Oshoka olyali lyina oodola dhaNamibia omayovi gahetatu omathele gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi, ashike mongashingeyi olina owala omayovi gaheyali omathele omugoyi omilongo omugoyi nomugoyi.

Okakalata kombaanga yotango yopashigwana oyo vulu okukalongitha wu futithe mositola ndjoka yokulanda iinima ,ngweye to isindanene sha kombaanga oyo tuu ndjoka.

Uuyuni wopaife owaputuka . Mongashingeyi omuntu ohaya vulu okukala ena oshipala she osho talongitha okuya mongodhi ye uuna ena ena okaApp ke mongodhi.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ogendji. Opu na iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo. Opu na iimaliwa mbyoka iikukutu iikushu niiyelele, omanga yomafo oyi li pamalwaala gi ili nogi ili.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yili mo madhina gasho. Yo kehe oshilongo oshina iimaliwa yili miimpungu yasho. Yo iimaliwa mbyono ohayi kala momafo nosho wo nomiikukutu.

Ngaashingeyi aantu oyena omalugo gopashinanena goka gena omasiga gopashinanena haga teleke komalusheno nenge haga teleke koohasa. Shino osha ningi oshipu unene noonkondo.

Isindanena okakalata koku kalanditha iinima yoye nombaanga yaBank Windhoek opo wuninge gumwe gomaasindani omugoyi mboka taya ka pewa okakalata hoka kena ongushu yoodola omayovi gaali gaNamibia.

Isindanena okambo kaBank Windhoek mono to kala to shanga iinima yoye yopaumwene, ano shoka sha holoka mesiku moka nenge oto shanga mo kehe shoka wa pumbwa okushanga mo.

Ila wutale ohauto yopethimbo naNedbank ngoka eli kumwe nehangano lyaNovel Motor, ehangano ndyoka hali landitha iihauto. Otaya tameke nduno muga6 gaMaalitsa 2026.

IIpilangi ihayi longithwa owala okudhengela iipeleki ashike ohayi longithwa wo miilongithomwa ya yooloka ngaashi iitafula, uusikopa, omatyofa, oombete nosho tuu.

Ombaanga yaWindhoek otayi lombwele oshigwana kutya oshitayi shayo shimwe oshaya pehala limwe lyayooloka moIndependence Avenue moWindhoek.

Bank Windhoek ota halele Francina ya Shilongo omayambeko sho a ningi omusindani goondola dha Namibia omayovi gaali nomathele gatano nokakalata hoka ka Secreta red.

Moositola iikutu ohayi kala mo ya tsilikwa kiilekitho, ohayi kala nduno ya tsilikwa kutya mpano opwa tsilikwa oombulukweya, mpano opwa tsilikwa omambindja, mpano opwa tsilikwa oongaku nosho tuu.

Iimaliwa oyina oongushu dhayoolokathana ndazi nokutumbula ongushu goshimaliwa shaAngola hayi ongushu goshimaliwa shaNamibia. Onkene nduno uuna aantu taayi kiilongo yiili noyiili ohaashendje nduno iimaliwa yoshilongo shawl tayeyi tula nduno miimaliwa yoshilongo shoka yuuka.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka, shika osha ningi oshipu opo kehe oshimaliwa shi kale shi shiwike kutya, shino osho koshilongo shini, shino osho koshilongo shini, onge ne oomboka haya katalelapo iilongo ya yakwawo, oye shishi kutya oyena oku shendjela iimaliwa yawo kwambi yomo shilongo shoka.

Aantu mongaashingeyi uuna ya longa e taya mono oondjambi dhawo, ohaya landa iinima yawo iiwaanawa niipundi yawo yopashinanena, opo momahala gawo goku uhala mu kale tamu monika nawa nenge oya mono aayenda otaya ziko ya fuuka.

Mongashingeyi aantu pomahala gawo goku kuutumba, mpoka haya kala ya gondja nenge ya kuutumba uuna taya tala ooradio dhawo dhomizizimbe, ohapu kala puna iipundi iiwanawa ya tulwa nuukusinga.

Mongashingeyi shampa aantu ya longa nuudhiginini etaya mono oondjambi dhawo, ohaye kiilandela iinima yawo yomomagumbo iiwanawa, opo mu kale tamu monika nawa.

Landa paife eto futu 2024 , omwedhi ndatu dhefudho lyo kufuta Westbank osho talombwele oshigwana ngaaka.

Tondoka oshilando pangelo, otapu ithanwa aatondoki ayehe aayolithi yakatondoke ookilometa ntano nokilometa mulongo. Mpono keegumwe taka tondokela N$150.

Mongashingeyi aantu ihaya lala we koombete dhiitenda, ohaya lala koombete ndhono dha ningwa miipilangi e tadhi tulwa omatalashe omanene nawa.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho mono mwa kwatelwa wo Namibia naye oku na iimaliwa ye yomalwaala ga yooloka shi ikolelela kutya oshimaliwa shono ingapi.

Ombaanga yaVenduka yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi kwathele oshigwana unene ano ngaashi ngawo otayi lombwele oshigwana kutya tameka ongeshefa yoye nayo, ye ku yambidhidhe, ya yambidhidhe iiyetwa po yoye mbyoka wuna, wa hala okweeta po.

Ombanga yaNedBank otayi ka kala yina okapana taka telekwa, hono taka kutha ombinga mo 2024. Ondi inekela otapu kala punasha tashi sindanwa.

Sho nga iikutu yina oondjato, niimaliwa wo oyina oondjato dhawo moka hadhi tulwa, uuna omuntu ena oshimaliwa oheshi tula nduno mokandjatlo ke, etakala ahumbata oka ndjato, opo kaa kale ena iimaliwa peke.

Opuna uushina mboka uushuushuka hawu longithwa moositola uuna to landa sha. Onkene aantu ihaya humbata we iimaliwa peke, oho humbata owala oka kalata koye ngoye toyi wu kalande to futu nduno no kashina moka to tula okakalata.

Aantu yamwe ihaya mono omahala goku kalandithila iilandothomwa yawo onkene ohaya landithile iilandithomwa yawo pomagumbo, opo uuna aantu ngele taya endepo yo yeyi mone yo ye ya lande.

Iilongo ayihe oyina iimaliwa yomafo niikukutu yo oyina iimaliwa yina omalwaala gi ili nogi ili. Iikukutu nayo oyina omalwaala gi ili nogi ili opena iikushu niiyelele.

Owili ndjoka yili kofanditha kwali yina oondola dhaNamibia 10,199 ashike ngashi ngeyi oyina ondola yaNamibia 9, 699.

Iipilangi oyina oshilonga lela moshigwana oshoka miipilangi ohamu hongwa iinima oyindji ngaashi iipundi, iitafula, oosikopa, omatyofa nosho tuu.

Oshimaliwa osho shimwe shomompumbwe yetu yakehe esiku, oshoka kehe shimwe tatu kalongitha ohashi pula iimaliwa onkene aantu ohaya kambadhala nduna yakale taya longo nuudhiginini opo yawape okumona iimaliwa yo yafute oompumbwe dhawo.

Una omuntu alanditha sha, nenge alongela sha, ta pewa ondjambi ye, oha yalula nduno iimaliwa ye, a tale ngele oya gwanapo manga ineyi pungula.

Iipilangi oya simana noonkondo, oshoka ohamu hongwa iipundi niitaafula, opo aantu ya ka landithe yi imonene oshimaliwa shokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Inda wukilandele eshina lyoye lyokuyoga ndyoka lyeya kombiliha lela lyali lina N$8799 ashike ngashingeyi olyina owala N$7999.

Mongashingeyi oositola ohadhi kala dhuudha oshoka kehe omuntu nompumbwe ye. Aantu ohaya yi nduno yakakonge shoka yahala yo taya kafuta iimaliwa pomashina.

Muuyogelo wumwe kamu na owala uunima wokwiiyogela koonyala mboka wa longwa momakuma aawe mu wumwe omu na wo mboka wa longwa miipilangi.

Kiimaliwa yomafo ohaku kala kwa thanekwa, ohashi ikolele nduno kutya ohaku kala kwa thanekwa shike no tashiti ngiini moshilongo moka onkene kehe oshilongo oshina iimaliwa ya thanekwa iinima yi ili.

Uuna wu wete iikengelela yi li kombaanga yoye dhengela ano omukuluntu ngoka e li pombanda kombaanga ngoye wu mu lombwele kombinga yaa shoka tashi holoka po.

Ombaanga yoStandard bank ohayi halele oshigwana ethimbo lya yambekwa. Ohayi popi wo kutya omwedhi gwaziko ogwali guli ngiini. Ombaanga ndjino oyi iluka oyo ezimo embulawu.

Ombaanga yaVenduka otayi lombwele aantu kutya okuza kuTangeni shu uka kuKavari tashi ya kuPetrus otayi lombwele kutya opu na omukalo omupu ngoka gokugandja oshimaliwa shoye kuyo. Ano ninga *140* 295#.

Ombaanga yaVenduka oya li ya gandja omayisindaneno kaahikingalo ano kaaimbi mbok aya li yi imbi kehe gumwe a li i imbi okangalo ke. Omusindani gotango okwa li a mono N$ 70 000, omusindani omutiyali okwa li a mono N$ 50 000, omanga omusindani omutitatu okwa li a mono N$ 30 000.

Hingila ongeshefa yoye komeho hoka totameke kuuna nando oshimaliwa shasha, itoo gandjako nande oshimaliwa shasha. Ombaanga yaNedbank otayi gandja oohauto nenge uuloli opo wuwape okuundulila oongeshefa yoye komeho.

Ombanga yaNedbank otayi gandja wo omasindaneno kwaa ngok taka landitha okakalata ke mositola kehe. Nota ka sindana nduno omayovi gatano.

Uuna omuntu ayi mostola akalande shaashi shono ahala, oha gandja nduno iimaliwa komu landithi ngoka hakale eli pomashina ye tempe nduno oshendja ye, uuna taku galuka oshendja koshinima shoka alanda.

Nonande kehe oshilongo oshina iimaliwa, shono osha hala okutya kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka kiilongo iikwawo. Uuna nduno toka talelapo oshilongo shontumba owuna okushendja iimaliwa yoshilongo shoye miimaliwa yoshilongo shoka toka talelapo.

Monale ookuku oyali yena iinyanga mpo hapu thikile aayenda ashike mongaashingeyi aantu oyena ooseti moka omo hamu kundilwa aayenda.

Muuyuni wo nena mbuno wehumo komeho, owe etelela iinima oyi ndji moka omuntu ta vulu oku kuthwa oshimaliwa she mokwaa hashiwo uuna agandja omawuyelele ge.

Moshilongo shetu omu na oombaanga dhi ili nodhi ili, moka mwa kwatelwa ombaanga yoStandard Bank. Oombaanga ndhino ohadhi kala dhi na omasindano ga yoolokathana. Mpano oStandard Bank oyi na wo esindano lyoshihauto.

Moshilongo shetu Namibia, ombaanga ohadhi yambidhidha wo oshigwana tadhi etapo sha, shoka tashi ka sindanenwa omuntu teshi isindanene paumwene opo wo ya wape oku ikwatha

Ndishi ohaku tiwa omeya omwenyo . Ondiwete oshimaliwa nasho omwenyo oshoka otwe shi pumbwa moompumbwe dhetu dhakehe esiku.

Monale okuku kaya li nande haya pakele oonguwo dhawo, oyali owala haye dhi tula moondjato, ashike mongashingeyi omuna oosikopa, ano aantu ohaya tula oonguwo dhawo moosikopa moondjato dhawo ohadhi yimo owala una taya zi po.

Ombanga yoNed ohayi landitha oongodhi, oto hogolola ongodhi ndjoka yoludhi wa hala, yolwaala ndoka wa hala noye hala wa hala.

Iimaliwa iikukutu ikushu ota mu monika ishewe kutya omu na omalandithilo nokulanda.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi ende tayi talele po oosikola dhopombanda ngaashi oUnam , oNust ndjoka yali oPolytechnic nale.

Aasindani mboka kwa li yasindana kombaanga yoFNB , okwa li yasindana oshimaliwa sho N$15000 noshowoo omathimbo ngoka haga tulwa kongodhi nenge mboka hawu gandjwa onga esindano, to vulu okukalanditha sha mositola yontumba.

Muuyuni muka omuna aantu ya pewa omagano gi ili nogi ili, omuna mboka ya pewa omagano goku ninga iitaafula niipundi yo pashinanena e taye keyi landitha nduno, omagano omawanawa ngiini ngano.

Moshilongo shetu oombaanga ohadhi gandja omapandulo koshigwana ngaashi ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja nduno omagano koshigwana uuna ya nduluka po sha oshipe nenge tayi kwatha ositola ndjoka tayi landitha oshinima shoka.

Iisimpo ohayi longithwa okukandulapo oompumbwe okwiikwatha ohayi pungulwa woo koombanga dhi ili nodhi ili dhono omuntu hahogolola yemwene.

Omuntu ino pumbwa ashike oku kala wu na okataafula mpoka wa pumbwa okukwatela iinima yoye nenge okutula iinima yoye, ashike oto vulu wo okulongitha oshipilangi e tashi dhengelwa mekuma e to wapa wo okutsilika iinima yoye, nonando omu na uunona mmegumbo ita wu adha po wu dhane iinima mbyoka.

Ombanga ya Nedbank oyina omaikwatho ngoka to vulu okukala wagandja oshimaliwa toshi pungula waningila ngele kukowe nenge omupopepi goye kekowe ,omuholike goye kekowe oshoka uuyuni kapena ngoka eshi ongula onkene oku pungula oko okuwanawa.

Monena aantu pomahala gawo gokukundila aayenda nenge pomahala gawo gokukala mpoka haya uhala, opwa opalekwa shili hapu kala puna iipundi niitaafula yopashinanena.